Kuri xumulu doogote haranori sidaamuha budure udirinire seekke agara lowontanni busulete

Tini gangalatate injiitino baseeti tini qooxose huxxantinohu awawa calla ikkannoha ikkiro kuni awawi arrishshunninna siwiilunni xaade moolannokki gede jawa qoropho assa hasiissanno.

Tini togo ikkite biiffinoti illetenni la'nanniti giwirinnu laalo giddo mitte badalate sirchooti, kuni badalate sirchi me" e guma amada dandaanno?

Kuni togo ikke biifinohu sidaamu mannaati kuni sidaamu manni goowaho mitu qolo mitu gonfa mitu qonxolo meentu diigo anga urde mitu siqqo amaxxe biifino mannaati.

Tini pirogiraame mamiicho ikkitannote? Hiikkoti bayichose saamintenso te'ennenso te'ee saamiinte ikkitaate? Hawaasa haameeli beetisewera yitaannona addahonsoo diaddaho ikka?

Tini fotote aana laeemmoti hintsu misile hiikkicho loonsanni hee'noonni buusu misileeti? Togoo misile duuchawa afoommohano ikkiro, tenne mayinni loonsonniro kulle"e.

kuri illete la'nnanni siwiilla mayiinni loonsoonnni siwiillaati? ,tini siwiilla duucha horo uyiitannoha ikkihano ikkiro tenne gedeeta duucha batinye loonsiro dancha ikkanno.

Kuni sidaamu afii tonnikki kifile rosaanote maxaafaati. Kuni maxaafi rosaanote duucha owaante mittu maxaafi callu aanno daafo lowo geeshsha dancha maxaafaati.

Tini uduunne hidhinanni battalaati tenne uduunne hidhinanni battalara annu hasattosi garinni babbaxxeyo uduunne babbaxeyo biinfillira hosannore baala afira dandaanno konne afira dandaannona baalu afira hasiissanno

Sidaamu horonsiranno addi addi budu xagga barbare ,tuma, qurunfude, qaariya, barbareoo gamba assine dikkote hirranni hee'noonni misileeti

Kuni dagate owaante uyinanni mereershi mamatikka? Beettu afoo mayra foxodhinokka? kuri badheenni sharbete amade xaxinori qaaqqulehonso maati?

Kuri amma'note massaganno maatikka assitanni noori maa lawannohe? Kuri mereeroho uurre no manchi massanninno oso'lanni noonso duduwanni noho? hiitto mannaati gamba yiino? Meyaatinso labbahu roorino?

Kuri rosaanote. tini rosaano babbaxxitino hajo amadde noohano ikkiro mayi hajora marteworo diafoommo. afommokki daafo tini martino hajja anfohu nooro kuloe.

Odootte battalara sae ofolle no odootte tittiro aanni noo wedellicha beettooti.

tini mannu ofolle noohu hiranna hidhanni noo mannaati mitu hirannorichi ana ofolle nooha ikkihano ikiro baalunku togo ikke ofolla hoogiro danchaho.

Kuni huuro aanno uduunnichooti kuri huuro aanno uduunnichi babbaxxiteyo yannara babbxitinowa horonsi'nanni kuni ikkolla ikkinnina womaashshisi widira qolle hirranni woyite waajjishanno konne womaashsha mamiinni abbate waajjishanno.

Kuri baalu gamba yitinori mitte maate manna labbanno ikkollana ikkinnina kuri gamba yitinori ikkinore towaanyo assitara martinore labbanno. Towaanyo assitanni noori maati?

Tini footote aana la'nanniti giwiwrinnu handaarinni heedhannoha nafa ikkiha ikkiro mini saada giddo gaamantanno saate misileeti saa ado buuro burbuxo wolurino konne lawannorira horo iyiitannote

Tini murgaataame wonbare hiikkiicho afantanno wonbareeti? Ofollannohuno hiittoo manni ofollanno wonbareeti? Mannu baalunku ofolla dandaannotenso doorre doorre calla ofoshshiinshanni wonbareeti?

Sidaamu qoqqobba giddo duucha quchumma heedhanno kuri quchumma giddo duucha owaante uynanni mereershinni mittu baankete mereershaati kuni halaala yaannohu lowonta biifadonna xuma egensiishaati.

Kuni huuro aanno uduunnichooti. Kuni huuro aanno uduunnichi gitaarete. Tenne gitaare biinfillise wole gitaarenni woyyinoha ikkiro tennenni roortino biinfilli heerannota ikka noose .

Kuni jawu anninke jawu manchi Duukamo Kormihu lubbotey noo waronsoo hakkuyi Kawa kaino photootikka?

Tini aleenni la'nanni muro duucha woyte Sidaami Soojjati widooni afantano muro le"e seekke lece yite biife afantanno horoseno loworira ikkittano

Kuni wayi giddo noo beetti gawajjama dandaano beettooti. Ikkolla ikkinnina kinchu shalaqiha ikkiro shalaqe wayi giddora hige ba"a dandaano daafira qoropho assa hasiissanno.

Kuni bereket minci iyesuusi bicha nw yitannoti tini gangalatu base duuchu manni gangalatate injo kalaaqqinota nafa ikkituha ikkiro gangalata dandiitinani baseeti.

Tini ililta mini maarkeetete yinanni taapeelli noohu mamaati? mayi aana suntoonni? kuni makeenu isehonso woleho? mamiichira haranni nooho?

Tini lakkuwa loji yaamantannoti sidaamu giddo afantanno loojeeti. Tini loje duucha owaante uuyitannotano ikkituha ikkiro tini loje baayiicho mamiicho afantanno?

Kuni huuro aanno uduunnichi su'misi maati? me'e kirrenni loonsanni uduunnichooti? hiitto assine loonsoonni? mama heeranno?

tini footote aana lainanniti mannu loosinoti mitte lekka gaareeti tini mitte lekka gaare mannaho duhano ikkitannokki gede sase lekkata assiniro lowo geeshsha duhano ajishshanno.

Kuni biinfilleho yine loonsoonni biinfillu uduunneeti. Konne biinfille iima sunti woyite suntoonni gari jawa geeshsha waajjishanno. Ikkolla ikkinnina hiitto ikkine suntoonniro dimasisanno?

Konne kaameela goommuwa albaanna badheenni biifinsionnihu mamaatikka mamiicho assine biifinse wirroonni garaati badhiidoono mayira togo assine biffisa ginbiya.

yannite tekinoloje horonsinanni uduunnni giddo tini tini illetenni leeltannoti caamma loossanno maashine mittete ikkolla ikkinina kuri qalamma baxxe dana babbaxinori mayi korkaatinniiti?

Tini gitaare maati su'mase yinannihu? bokiseriitinso hiittee gitaareeti? huurose baxissaata ikkitannonso dikkitannote?

tini dukko amadde nooti poletiku madirake tini poletiku madirakera babbaxitino hedo sayiissukki digattanno hedo no ikkollana ikkinnina qixaabbino garri mittore waajja nookkiha ikkino daafira toogo meya beetto irkisa hasiissanno.

Sidaamu ayirrisanno ayyaannubba kiironsa haammata ikkituha ikkiro nafa mittu hulluuqaho. Hulluuqa mannu fichee iillituro baalu hulluqanno hulluuqaati. Ikkollana konne hulluuqa hiikkiicho qansoonni hulluuqaati?

Koye footote aana la'nanni manni fiire meyaa mannoota caallaho. kuri meyaa manni uminsa hajora hasaawanni noore lawaaha ikkiro, togoo meyaati calla ofoltuha ikkiro waajjishshanno. korkaatuno labballu aana hekko abba dandaanno.

Tini misile leellishshannorichi maati? mayi aana worre hee'noonni? kuni leellaahu cammu meyaatennihonso labbaahunniho? yannichahonso albiho?

Tini amdde nooi qottuwa iikiichi tuntichi qorqore biifisino qottuwaati? kiironsa me"ete? amade noohu ayeeti?

kuri lame roduuwaati lame roduuwi yaano sidaamunna oromote roduuwaati kuri sidaamunna oromote roduuwi budensa egensiisanni nooreeti togo ikke woloottuno budenssa mimmito amaxxe rosiisiro danchaho.

Tini mancho haqqe wodhite nooti haqqe hirtannotenso maayiira wodhitewoote? baayiichu mamiichootikka? maayiira wodhitewo manchooti tini mancho? hanni anfohu heeriro kuloe.

Sidaamu qoqqowi giddo daa"atotte baayichi duuchawa nooha ikkiro kuni daa"atotte bayichi lowonittan baxxanoho togooha afe egenoomokki daafo konne daa"attote baayicho mamiicho anifanni bayichoot?

Tini la'nanni hee'noommoti harrichu gaareeti. tini harrichu gaare togo ikkite goommu nookkiha labbanno. tenne gaareha goommase mayi tittire haarino?

Kuni togo ikke biifino foonchi hiikonni woradi giddo anfanni foonchooti? Giddoodi batiynisi hala'liynisi mageeshi geeshsha jawa ikkanno foonchooti?

Tini beetto ikkitose leellishshanno garinni kalaqaanchose guwusidhanni noo beetto labbanno. Ikkolla ikkinnina tini noori beetto mitte calla ikkituro wolootu mannu mayira leella giwanno?

koye biifinori wedellu sidaamunnita budu uddano qolo uddidhino wedellootaati. kori wedellooti giddo jajjabbu manni dinooreeti, jajjabbu manni mayiira hoogino?

Tenne kalaqamunnita dubbu saada giddo gaamantanno ce'aati. Tenne ce'a mitiri bullawe risu itannokki gede umise umose dandiite heedhanno kalaqamaati.

Tini misilete aana la'nanni haqqicho awukaatote sirchooti tini awukaatote sircho togo ikkite biiffe latte laphe leelittannohu xeena afidhanno daafooti arru dayro hiitto ikkitanno?

Kuni togo assine aliido qunxoonnihu fiqiiqicho hinko fiqiiqi'nanniha lawanno. Allido qunxe woriido mayira qunxikkinni agurroonni? Anfohu heeriro kuloena.

Agattote uduunne ikkinoha giddisisanninna dirrisiisanni noo ooso misileeti.

Kuni la’nanni maxaafi duucha hajo aana borreessamino maxaafa ikkinohano ikkiro hornyubba yitanno hedo qara birxxichasiiti. Tini honyubba yitannoti duuchu goliini qixxaabbinota ikkitanna duuchu la’ara dandaanno.

Kuri la'nanni hee'noonnirichi maati? Mayi horo horoonsi'nanniho? Kiironsa me"eho? Kolishshu me"eho? Duumu me"eho? Bullu me"eho? Mayi horora hosannoreeti?

Kuni manchu ayiti mama loosanno massanni nookka kuni la''ayi noori ninke la''anni noonso hiitto ikke ofolle noo garaati

Kuri lamu fotote aana leeltannori sirbaancho shumulo shundenna mitte beettooti. Kuni shumulo shunde ikkiro tenne beetohu su'mise ayeeti?

Tinni la'nanni hee'noommoti daddalu manni hidhanna hiramate horoonsi'nanni uduuneeti kuri giddo muuze, uddanonna baxxwoori heerano tini duucha horo uyiitaatano ikkituro mannu baalu horoonsira danchate.

Kuni illeyenni la'nannihu wolericho di ikkino mineho. Konne mine biifinse xummetenni loonsoonni seesu mineeti. Batinyu manni togoo mine asse horoonsiriro mayi qarri no?

tini footote aana la'inanniti piresdaantichu ayiirradu kalaa deti ledamohu fotooti kuni footote aana noo bayiichi hawaasi gaangaawa hayiiqete mule ikkaaha ikkiro kayiisanni noo haqqicho su'mi maati?

Tini togo ikke biifinohu quchchumu hawaasi quchchumaati konne biinfille mannu biifisinohano ikkanna woloota katammano togo assine biifinsiha ikkiro lowo geeshsha danchaho

Kunii daddaloho, kuni daddali mannu batinye bayiicho batirino daddalo daddallaha ikkiro kuri addi addi xaggara horose aanno horonsi'nanni xagichubbate danaati.

Tini biiffe latte leeltanno haqqe lowo horora Hosa dandiitanno haqqeti tenne haqqehu kaaju Loosise mannaho lubo noorira baalaho heeshote Heerate caale ikase lowo geesha danchate

Tini leeltannoti bansa daayye baarinna ristooraante yitanno egenshiishshaati. Tenne egenshiishshi gedeeta sidaamu afiinni wole borrote soro nookkita qixxeessiniha ikkiro lowo geeshsha danchaho.

Tini aleenni la’nanni misile lowo geeshsha biinfillese leellishshanno biinfillese leellishsholla ikkinina duuchare gawajjannore abbitara dandiitanno.

Tini ikkenkera nooti, xaaxante nooti mannu duucha qooxeessubbara horonsiranno araddooti. Tenne araddo hatto godowa ikko saadate ga’miha ikkiro hinko xissituha ikkiro mannu duucha horora horonsirara dandaanno.

Huuuccattote mine kalaqaanchonsa maga'nanni noo, maga'nittanni noo beettote misile.

Galtoomaho horonsi'nanni galtinote mine qorqorrotenn biiffinse iloonsoonni minu misileeti.

qaaqqullunniha ilamishshu barra ayyirrisanni noo ammanna anni maatete misileeti.

amma'note mine kaaliiqasi maga'nanni noo beetti misileeti.

gangalatu bayicho kaase godo'litanni noo kaasa go godo'litanni no oosote misileeti.

Hawaasa dagate hari giddo loonssoonni addi addi ejjeettote dhaggeffantanni manni loonssoonni sumudu hawulteeti.